Ingukye imali ndwela, yakonele a'asi yasutile khu ngakyi kumurwe, ya'ambile ka makhono bikele, ingukye ili-yakonele mu bunyaasi, bunyaasi buli bwa green

Umu khasi umusubuzi akhola bye busubuzi bye tsisimu tsi line tsa MTN mobile money umu khasi ali umusilamu webuyele shikhooyi imurwe imeza iyo mukhasi ilikho biwandikhe bya mobile money mobile MTN imeza bakiwakha yellow ali ambi ni liduka lye kamalesi

Tsinzofu tsibili tsitsili khundulo eno, hunzofu kimitsyarya kya tsimilekho kikisusuna kamafuuki, asi isi tsinzofu tsili bunyaasi buliwo bukali bubuli khukhwoma, inyuma we tsinzofu waliyo bisaala bikali bibikhebushanakho tta bileyi

Tsitsoofu tsili tsi...tse tsili musaanvu, tsindala tsikhulu tsitsindi tsi'ngana, tsindala khatsi'kenda tsitse e'taayi i'tsindi khatsikobole eno, isi tsitsoofu tsili waliwo bisaala bikali ne bibyombekhe ne bunyaasi bukali, i'taayi iliyo khakongo khesi bisaala nabyo bilikho bikali nabyo byayi busanisa khubwene

Umusaani wimikhile khundulo khwe kameetsi, kameetsi kakatima ate kamakali. Kameetsi kali ka blue, umusaani walolelele kameetsi. Abundulo we kameetsi waliwo bisaala bikali bibyebusyanisakho. isi umundu emile waliwo kusaala kwayi kwayikodyamu, isi umundu emile waliyo kamabaale kali ambi ni kameetsi

Inzu shisyombekhe shiboofu, lisayilo lye diini Iye basilamu, asi we we alubeka we we shi shisyombekhe iliwo bisaala bibili mu line bisi bapanga bulayi, bisaala bili bya green, bunyaasi bufiti, shisyombekhe basyombekha mu mu mu go mu'gorofa

Inzukhi khe susuna bunule ukhwama mu shimuli, tsinzukhi tsi susuna bunule ukhwama mushimuli tsatsya tsya kholamo ubushi, shimuli shili sha purple, shimuli shili shileyi.

Kimiyofu kibili khaki kenda, kimiyofu kili kimimali kyemile mubusaala mu mubusaala bukali buli ne kamasafu ka green

Ba bana bakali, ba bana batambi, kha bas-babonekha kha bas-bakanibwa buyeti bu bayetakho mubulamu bwabwe ne limenya lyabwe, ba kwarire tsingubo tsindala tsindabukhe itsindi tsimbukhe, mulimo babana bakhana bafiti

Tsikhaafu tsye musiru tsi buffalo tsimali tsalolile ineno. Tsyemikhile mu bunyaasi bukali isubila tsili khukhwaya. Inyuuma we tsikhaafu waliyo busaala bufiti ne bileyi, khungaki isi tsikhaafu tsye musiru tsili, iliwo khayuni khali khubirawo, tsikhaafu tsye musiru tsili ne tsinzika.

Umukhasi ukwalire tsingubo tsya black khamina i'laptop, umukhaasi warere i'laptop khu khatebe khawanga, umukhasi wabowa litsune imurwe, umukhasi ali umubesemu

Ba bandu kha bapiringisa tsi gali tsabwe, umundu webweni wabuwele kyimisaala tsimbawo khu gaali, uwe nyuma wabuwele ibindu mu khasawu khu gaali naye kha piringisa, uwenyuma wakwarire tsingubo tsimali,u we bweni wakwarire ilonghi imali ne- ne- i T'shirt shyangakyi shibesemu, inyuma we tsigali iliyo inzu ndwela inyipi, iliyo i restaurant ne lidukha- iwoteli ne lidukha inyuma iliyo igorofa, tsi gali khe tsitimila khu lugudo lwa tarmach

Umusaani wemihile khwibaale ambi ne kametsi inyanja, inyanja khesindikha kamani isi balanga bari e'wave, umusaani wa'ambile kumulobo khaloba tsi'ngeni, umusaani wakwalire ima eeh tsingubo tsi'mali ne tsingato

Umusaani wa'ambile sanitizer, wa'ambile khachupa, kumukhono kumulala kwa'ambile khachupa a'asi kukundi kwa'ambile khungaki, umusaani wakwarire ni mpeta, kha'peta simanyisa umusaani uyu umukhwalikhe. Umusaani wakwarire i'ngubo sha'ngaki shimali ni shekamakhono kamaleyi

Umusaani mutwela ukwarire i T'shirt iya-iye- iwanga ali khu lyaato wawambile kumulobo khaloba tsingeni wa'ambile khale ingeni indwela khakyirusa khu mulobo. Umusaani we- wakwarire tsindabilo ne kofila weboyile khatambala mwikosi inyaanza ili imbofu ate iya blue, kamafumbi kamawanga, kumumu khakwosha khu side indwela iyo omusaani.

Lisayilo likhulu lye diini ikeresiya, bakyombekha ne kamabati kamabesemu ne kamatafari, inyuma wenzu- we- we- we-wekeresiya iliyo i booster ne lumako, ikeresiya ili mulumako

Umwana omuchekhe omukhaana khatimisha lutangati, khatimisha kumukuwu kwe kwe pikipiki o kwe shitima, a'asi waliwo bunyaasi ni busaala buli bwa green, i'taayi i'nzu ye kamadafari i'mboofu, kusaala eno bakukhalira khukari, umwana wakwarile khateteyi, umwana mwene omumali khu colour eye ye yeefe yebamali bagisu babene, umwana umukhana ate omwimbi

Shipwakhuli shiwanga shilikho bilyo, bitekhe bilaayi, bilyo mulimo kumucheli ni'kha cabbage, ni'chinyama babikhalangile bulayi tsinyama tsaroberele, kumucheli kuli pilao babirele khumeza

Inyanza iye kametsi, abundulo waliwo i byombekhe, tsi gorofa ni tsifiti, alubeka khulikho kamabaale, kumuyekhe kuli au-khulubeka khwe moto- khwe- khwe-kametsi, khulubeka isi kumuyekhe kuli waliwo i pikipiki iyimile awo, umundu we pikipiki wakonele awo

Khatale khe tsingubo, tsingubo batsireye khu- khulukoye, tsingubo tse tsi color tse njawulo, tsi kofila ne tsi bag, inyuma- inyuma we tsingubo bisaala bikali, bisaala bya green, bi bimbi ne bileyi, asi awomu, liloba li wanga

Babandu bali mushirimba, a'bundulo aliwo lukudo isi i'motookha khebirirakho NE babandu bemikhilekho, i'motookha i'tiipa ye yemikhile a'tayi , babandu khabakenda babandi bemile, a'bundulo e'lukudo iliwo ka meetsi ka biramo, babandu bemilemo khaba'ngala bibindu bichafu ne bibindu i'bindi byesi khabarushamo, i'nzu iliwo i'waanga isili mu bwombekhi, tsi i'tayi tayi nga warurile a'lukudo iliyo tsi'nzu tsi tsimiliyu tsesi bombekhela kamabati...

Kametsi ka katima kamakali kha kakwa ukhwama khungakyi kakwa asi, kametsi nga no kha kakwa ukhwama khungakyi ukwikha asi kali kamawanga ne lifulo, abundulo we kametsi waliwo kamabaale ne bisaala bisaala bya green.

Kamakalenda mumulimo tsikapisosi mulimo ni'kamakalenda kakafana nga lichi mulimo ni'kamakalenda ka'round kamakalenda kamalala kamabesemu, kakandi ka'yellow, kakandi kamawanga, kakandi Kali ketsikona

Babandu bataru, babili khaba.. khabakhwesa kameetsi khukendesa lilyaato, mutwela wekhaale khukari, bali mulyaato khunyanza khu... Khunyanza, i'nyanza ye kameetsi kamakali, kumumu khakwosha, khakurura kwayusile kameetsi kekelile Ka brown khundulo i'taayi

Babaana be lisomelo bagali babili bali khwimbi ni camera barano bali ibweni bwosi khebagenda balala bagwarile tsi bag babandi ta, umusoleli yuno wagwarile bag umukhana khapiringisa igaali bali khulugudo tsindulo tse lugudo iliyo gimisaala gimileyi ni bifiti ni bunyasi, bimisala ni bunyasi bili bya green.

Mushirimba bandu kha'bakenda, tsimatookha kha'tsitima, umusaani uwebweni wa'a wasu wasutile kamatoore khugari umwene wakwarire ikofilo, mushirimba mulimo ibyombekhe bikali, bilala babyombekhela kamabaati kamawanga ibindi babyombekhela kamabaati kamabesemu, tsinzu tsingali tsayi'busanisakho, tsindala tsi'gorofa, tsitsindi tsinyimbi

Kamaato kamakali, kamalala wakawakha tsi'rangi kakandi ta, babandu bekhaale kho babili babili, kaabile nenga akaramire seka, abandu se bekhaale kho taa, kamaato katimila khu nyanza, inyanza imbofu ela abandu baapa kametsi nga barambisa kimikango.

Inzuhi khesusuna bunule khukhwama mu bimuli, bimuli bya purple, bimuli bili khusifa sili green, inzuhi isusuna bunule khukhwama mu bimuli yatsya yakholamo bubukhi bwesi iho iho irambisa nga bilyo byewe

Umutembeyi ali ne igaali, mu- mu- mumbafu mwe igaali wareyemo tsi nyanye khu mulongoti khwesi arete tsi nyanye, mubweni wareyemo bibindu biwanga, mubweni- mutsinzika mwe igaali, inyuma khundebe khwe igaali wareyekho kyimichungwa, inyuma iliyo intsu iye kamatafari, lidinisa lye tsindabilo, umutembeyi umwene wakwarire ingubo isaati iwanga ne longhi imali kha- khatima- khapiringisa igaali

Sibotokhelesi shye tsi'ngudo isi tsi'ngudo tsyawukhanila ate yabonekhele nga e'Makerere, tsi inyuma we sibotokhelesi sye tsi'ngudo siliyo tsinzu tsi tsindeyi tsindala tsinyimbi tsinda itsindi tsindeyi igorofa tsili kha akari Kari bayo tsinzu batsombekhela kamabaati kamabesemu then ni khundulo eno kamabaati kamawanga

Injofu yemikhile, kumumu khakukyosya, yasutile kumunyololo kwewe kwe mubweni yakuboyele yakwisile mukari, injofu khe khekenda abundu bunyaasi bufwiti, inyuma we njofu iliyo busaala bubweshanakho

Kimiyembe kimikali kuli khumisa.. khumisaala khumawe kwabwe, kamasafu ke kimiyembe kali ka green, kimiyembe kyayusa e'colour kili kya'purple bu.. bunaa bundulo bulala buli bwa green

Bakaramoja ne bikwaro byabwe, khufura bakhasi balala ba barele babana babwe khumikongo babandi bali busa bakwarire bupangiri mwikoosi mu bukali, beboyeele ni bipangiri bilala mumurwe, bilala bya birire khukhwama khumurwe byetsile paka khu khwikoosi

Inzofu indwela yakonele asi mu bunyaasi, bunyaasi buli bwa green ate bukali bwayibushanishakho inzofu yasutile kumurwe khangakyi

Umusubuzi uwe tsi'nyanye khatsi'panga khukulisa, umusu.... tsinyanye batsi'panga khupwakhuli netsi.. netsi'ndowo tsindayi, tsinyanye tsimbesemu, umusubuzi wakwarire khabulawusi khawaanga weboyele sitambala i'murwe

Inzu iye kimilyango kimikali bakyombekha nga eninaninamo khungaaki, nga ne'nina kamabaati kamabesemu abundulo wenzu waliwo kimisaala kimileyi ni kimimbi kikindi kili khutsowa, kamafumbi ka blue kamalala kamawanga